Lɔɛ la are ka nobo yage a are kɔge a lɔɔre kaŋa su la kparrzeɛ sɔglaa ka kaŋa meŋ su kparrdɔzɔŋ ka kaŋa meŋ su kparrtampɛloŋ ane pelaa ka kaŋa meŋ are toori a kparoo a leŋ zutalaa ka kaŋa pɛgle foon are kyɔgrɔ kyɛ ka kaŋ meŋ are yele yɛlɛ korɔ kaŋ.

… maalba la erɛ soola. Ba su la bondɔre ka ba sapigi e bondɔre, kyɛ ka ba kpare mine e bondɔre, tampɛloŋ. Banaare zeŋ la teŋɛ, kaŋa vuuni arɛɛ la, kyɛ ka bayi meŋ are dendeŋ, a are a soola zuŋ, ka ba yi meŋ zeŋ a ennɛ a boma.

Lɔɛ kaa emmo zie la lɔre arɛɛ la ka dɔɔ zɛge a kaa bon a eŋnɛ a kaa a lɔre poɔ kyɛ ka boma yagyag beŋ a toŋtoŋ boma booti bonzeɛ ɔrɔba bondɔre a de a kaa boma bontɛɛtɛɛ a beŋ.

Dɔɔ ane biiri la zeŋ. A biiri e la banaare. Bibilbilii, ka mine zeŋ teŋɛ kyɛ ka kaŋa are dendeŋe ne eŋ kpoŋkpoli ka a dɔɔ biŋ kolipelaa kyɛ biŋ ɛɛ kuri kaŋa a kɔnɛɛte mare a fooni poɔ. Ka a ŋa de a bie, a waayɛre taa kyɛ ka biiri mine bayi meŋ gogo a leɛrɛ kaara a dɔɔ. ka kaŋa gogokyɛ ka kaŋa meŋ are dendeŋe nyɔge o mtoori taa kyɛ ka bidɔba bayi teɛ seɛ are kyɛ ka a bie kaŋa meŋ taa bibile ka o taa eŋkpoŋkpoli.

Bibiiri la zeŋ. Ba e la yaga. Teŋɛ soga la ka ba zeŋ ka mine do zeŋ daa zu. A daa e la pelaa, ka ba gogo. Ka mine su bonsɔgelɔ, bompeɛle, bondɔzɔŋ a gogo a muulo kaara teŋɛ soga. Ka bompeɛle, wage peɛle biŋ kɔge ba.

Kuree maaloo zie la, dͻbͻ bayi are la a toore kparee bontampԑloŋ, sapigiri bompeԑle. Kaŋ sigi dͻͻ la teŋԑ a de bone a eŋ o nu poͻ a maala. Ka kaŋa meŋ are dendeŋ a nyͻge a kuree a are ne. ka a kuree mine a waa zeere, ka a mine e bondͻzͻŋ.

Nempelaa bidͻͻlee la gaŋe, ka bibiiri lͻԑ a ŋmaa gyili o nimisogͻ. A boŋ, a lͻԑ e la tԑԑtԑԑ, mine waa la zeere ka mine e dͻsͻŋ ka mine peԑle kyԑ ka a bompeԑle ane genteŋ a ŋmaa gyili o niŋe sogͻ.

Nempeɛle la, dɔɔ ane pɔge, biiri bata ba su la kpare nuwogiri kyɛ toore ba nuuri ka biiri zeŋ a nyɔge a felaaware a taa. A felaaware e la tɛɛtɛɛ, a mine e la bondɔzɔŋ , ka mine e zeere.